Omusaadha nga omusaadha onho kibonheka ava kuvuba nga aye mubyavubye asobweere ofunhayo emare nga agigemye nh'eisanhu nga yenha yenha musanhufu okuba nga agifunye. Emare enho ebonheka ebeere erikwiisa gusembayo engeri gyeyaseemyamu omunhwa, kumbali ghaligho emiti egyendhaghulo.

Abazimbi nga abazimbi banho bali ghangulu baligezaku okuba nga bazimba akasolya ke bagya okukuta ku kalina enho, kalina enho ekali kugha nga era ebituli byona byona bakali biziba ebituli nga amadhinisa nhe endhigii. Kumpi nhi ghebali ghaligho omuti ogwo miyembe nga ghansi ghaligho emiti egiindhi, eisubi nhe bibira. Kumbali ere eriyo ekibira nga einhuma eriyo enhandha . Ghangulu enho nga oli ku kalina oba osobola obonha ekifo kyonakyona bulungi.

Olugudho lwa kolansi nga kumbali kwo lugudho kunho kuliku akakomera kebazimba nho omukyanga, akakomera kanho kalimu ebyeru nhe birugavu nga era kumbali gho lugudho lunho ghaligho motoka edhi pakinzegho, ebizimbe ebye ndhaghulo nho obupandhe obwe ndhaghulo. Olugudho lunho kutambuza abantu nhi motoka nhi piki nhe bintu ebindhi.

Abaana abalenzi nga abaana bano bankamaliliza okusamba omupiira nga bonabona balaga bukowu nh'entuyo nga dhibaidhwile mu feesi. Abaana bano babonheka eliyo abeese asobole okuba nga abakuba ekifanhanhi. Abasinga bambaile tishaati edhisambilwamu emipiira dhebeeta Jersey, nga abandhi bambaile engoye dhaibwe edha buli idho. Mu kisaawe kyebasambilamu omupiira kya itaka nga kili kumpi nh'amaadhi.

Omuntu nga omuntu onho agemye ekigagyi ali kyaghuzaamu ghagati nga akozesa akambe. Omuntu onho ali kwaghuza ekogagyi kinho ghagati asobole okutoolamu omubisi obukilimu gube nga gumwambaku mu ngeli endhala. Ekigagyi kinho akityamiza ku kabaagho me yakisalamu.

Abaana babiri abaana banho balese ente okuba nga dhifuna ku kyo kulya ente dhino dhili isatu nga aye abaana banho bemereire ghagati mul lugudho kibonheka kibonheka bali kondha ente dhino dhimale okulya mee bagye nhadho. Abaana banho kuliku omulenzi ayambaire tisaati empavu nga era kuliku nho mughala ayambaire esikati eya kilagala nha ka tisaati ako bukubo kubo. Ente dhino ghe badhilese okulya bali ba kali sagha era nga likali ito nga era kumbali ghebali, ente dhino ghe dhili kulya ghaligho emiti egya ndhaghulo.

Abasaadha babili nga abasaadha bano bali gezaaku okufuluma ennhumba gyebalinaku emizigo. Ennhumba enho eliku emizigo ebili nga aye emizigo ginho gyombi gifanhaganha. Ennhumba ya itaka nga mu maiso gayo, basimbawo obumuli obufanhanha obulungi. Abasaadha bano bombi bayambaile enkofiira, basibula ekifuba bakileka kuliya, bayayambala nh'ebinhu. Oghundhi agemye akaviili nga aye kibonheka balina ali bakuba ekifanhanhi nga babaile betegekeile kubakuba ekifanhanhi. Ennhumba enho bagiselekesa mabaati meeru nga aye gakailikemu.

Abakazi babiri nga abakazi banho bava munhimiro oghundhi asitwire enku yabeeka nh'omwaana kumugongo nga agemye nhi kumwaana oghundhi kumukono, oghundhi nga ayambeile olugoye lwakiragala yesiba nhakalesu akakiragala nga agemye wotalingi kanhi oba ekidhomolo ekifukirira ebisimbe nga ekidhomolo kinho kyakala yakyenvu. Balitambulira kulugudho lwaitaka nga kumbali ogholugudho lunho ghaligho eisubi nh'emiti egyendhaghulo.

Abaana abasomi nga batyaimemu kilaasi, eliyo ali basomesa nga aye kibonheka alina kyabuziza. Abakiidhi baghaniike omukono babe nga bamwilamu, nga abatakiidhi bakawulilisa oba nga bali kwetegeleza abaidhi kyebagya okwilamu. Abaana bano bambala tishaati ndheru bateelaku omusweta ogwa kisiitaka, nga nhi ghansi bambala sikati nh'empale nga bya kisiitaka. Eliyo abemeleile ababaile bali ghongela kibonheka mu kibiina nga abandhi balina ebitabo ku desiki.

Embidhi nga erimukiyumba ekyembagho, embidhi enho efulwimya omunhwa nh'enhindho yayo kuliya kibonheka eyendha kweta bantu kubakoba nti ebera tinhungi mundha ghanho. Ekiyumba kinho bakizimbisa embagho edhendhaghulo batamu emiti ghagati bakikubbamu emisumali.

Olugudho lwakolansi nga olugudho lunho lufanhanha lulungi lulimu obulaini obweru, olugudho lunho lweyaghuzamu bibiri, olundhi lwaikirira ghansi mukitirirwa, olundhi lwanhinha ghangulu kukasozi. Ghagati oghengudho dinho ghaligho obugigya nh'omuti nga era kumbali okwengudho dhinho eibiri ghaligho ebitala ebikubba mulugudho okugha ekitangala. Kumbali ghaligho amadhuuka agendhaghulo nh'abantu abalitambulira kulugudho, olugudho lunho kutambuza emmotoka, piki piki nheigaali.

Oluguudo nga oluguudo luno lwa kolansi. Lutambuza ebidduka nga mmotoka, pikipiki, nh'abantu abatambulira ku bigele. Kumbali nhi kumbali kw'oluguudo luno ghaligho ebitaala ebiyambaku mu kaseela ak'endikiliza okugha ekitangaala. Oluguudo luno lwa mu tawuni, nga ela kumbali kwalwo kuliku abantu abali tunda ebintu eby'endaghulo, nga bwoba oviile agho abantu ghebatundila ebintu ghaliyo amayumba, nga amayumba ganho ga kalina. Nga ela kuliku nh'emiti egy'endhaghulo.

Abalenzi babiri nga abalenzi banho bali ku nhandha, batyaime mu lyato nga elyato linho lya bibagho. Buli muntu agemye enkasi galinha ku saidhi ye, oghundhi alinze kumbali ere nga oghundhi alinze kumbali enho bali gezaku okuba enkasi basobole okubanga basomoka amaadhi ganho, kumbali kwe nhandha ghaligho eisubi.

Kanhisa nga kanhisa enho efanhanha bulungi bagiserekesa obutegula bwakisitaka nga elinha obusolya obwendhaghulo. Buli kasolya bakataku omusalabba nga aye yonha yonha yakisitaka, kanhisa enho bagizimba mukiko nga'ye ghangulu ghaligho obusubi nh'emiti egyendhaghulo, okugya mukiko kalinha enho gheri ghaligho amadhala gobitiraku. Kumabbali einhuma nh'eberi ghaligho obusozi obwendhaghulo nga mumaiso ghaligho enhimiro nh'engira ekutwala kukanhisa enho.

Ekigogo nga ekigogo kinho kikali kito aye nga kifanhanah bulungi, ekigogo kinho kiliku endhagala edhe ndhagulo nga era eriyo nhe bigogo ebindhi oba empandhu edindhi dhe kisingaku obukulu, ekigogo kinho ghe kuba nga kye kuziiza kivaamu eitooke.

Omusaadha nga atyaime ghangulu ku kasozi agemye akati akati kanho kandhibaku eirobo nga agemye akati alina kyali kutola mu mwaala gunho oguli tambula amaadhi. Omwaala gunho guli tambula amaadhi okuva ghangulu ku kasozi sozi nga guli gaikiliza enho ghansi nsi kumbali nhi kumbali okwo mwaala ghe tolweile gho eisubi ghaile nga linho elyo kumbali lili ghangulu ku kasozi aye kumbali kule lili ghansi.

Enhimiro nha enhimiro enho erimu eisubi nga erilinga ibembbe aye nga eisubi linho lyona lyona ikalu. Enhimiro enho erimu omuti mulala nga aye omuti amakoola ga gwo ga kali kala. Ebileeli birimu, ebileeli bya kakii.

Abavubi nga bali kunhandha bali tambulira mulyato nga amaze okuvuba ebyenhandha era nga asembayo einhuma musanhufu nga agemye ebyenhandha ebinhenhe. Abavubi bano bali kuseyeya nga oghundhi alikuba enkasi, oghundhi atyaime nga oghundhi asitwire ebyenhandha, kumbali okwenhandha eno ghaligho emiti egyendhaghulo.

Omukazi nga omukazi onho yebwise ekitambala kumutwe aligezaku okubanga asika amandhazi mukakalayi nga bwagemesa nhigyalo okugatolamu. Mukakalayi mulimu amandhazi asatu nga amandhazi ganho bali gasikira kugasi. Kumbali ghaligho esepiki oba entamu gyalifumbiramu ebintu ebindhi.